Tine dzidzo yepashi ye inoenda mwana makore maviri, asati aenda kudanho rekutanga, uko waanenge einofundiswa kuemba, nokuziva zvimweni, zvokuti paanoenda padanho rekutanga azvinesi ,kuti abate zviro zvinenge zvoodiwa.

Tinokurudzira vana vedu kuti vakwanisewo kuzvikora kuchidano chepashi chekugadsirira kuenda danho rekutanga kuitira kuti vaendewo vakukona kurekera zvinozwika.

Dzidzo yedu yakazowandudzwa vana hawachatangiri pekutanga vano vanokwanisa kumbotanga weinda kuchikoro kwemakore mairi weivaraidza kuti wakwanise kuzoenda padanho rechipiri vakuziwa zvimweni.

Vana vedu patinovaendesa kukireshi vanodisa ngegwinyiso kutamba, kutamba veizoryazve asi kutori kutoti remangwana ravo rinasirike.

Kuchikoro kune danho repashi revana vanenge veigadzirira kudanho rekutanga vanotosiso kutoendavo veinodzidzira kuemba nekutaura vana maticha avo.

Muzvikora mwedu zvirimwo zvinonamirwa mumadziro zvakanyorwa-nyorwa kuri kuda kupa ruzivo kuvana vedu panguwa yavanenge veifunda, kuronza kuti apa pachaitwei, ichi chidzidzo chei.

Zvikora zvedu zvepashi zviri kukurudzirwa kuti zviisewo pekuti vana vatambire pasingakuwadzi asi pekuti vasimbise mabhonzo avo ngekufaranuka mupfungwa dzawo vabva mukufunda zvemabhuku.

Zvidzidzo zvedu zvepashi zvowanikwawo zveivandudzwa kuti zvivakirwe pakanaka, pane mvura yekumwa. Vana ngavasapinde munjodzi yechikova.

Zvavekoo zvinoenderana nezera zvivhit vhiti zvine ruzivo zvekuti vana vakwanise kushandisa zvirepa zvidzidzo zvepashi vanawo zvivhiti vhiti zvinovapa woruzivo kana kutamba nazvo

Kudhaya tinodakarira kuti nyika yedu ibudirire. Zvinobva muntaraunda mwatinogara. Ngatiindisei vana vedu kuzvikoro zvepashi kuitira kuti vakure veiziya zvedzidzo.

Tinokurudzirwa kuendese vana vedu kuzvikora, nekudetserawo vamweni varimundarawunda kuti vakoshesewo kuti vana vaende kuzvikora nokuti ndiko kunobva hupfumi hwedu nenjere dzevana dzinopindzwa iyoyo.

Tine zvidzidzo zvepashi zvinokurudzirwa kunyanyanyanya vadzidzisi kuva vanobva pamadziro kuitira kuti vafunde nekuona kana nekudhirowa.

Zvidzidzo zvepashi zvinokurudzirwa kuti zvipewo vana chikafu chimwe chinopisha kana vari kuchikoro kuitira kuti vasaziya ngenzara uye kuvandudza utano hwavo.

Muzvikora zvepashi pashi vadzidzisi vanomirizika kudzidzisa nekupanga vana varikukura ava kuti vazive kuti remangwana renyika, renharaunda nedzinza ravo zvirimukati mwenyara dzavo.

Tinokurudzirwa kuti tiziye kuti fundo ndohwaro hweupenyu hweana, vana ngavakurudzirwe kuende kuchikora vapedza chidanho chepashi vakurudzirwe kuenda chepamusoro kuti vasakasira kunoroorwa kana kuroorana.

Vana vechikora chepashi vakufundiswawo ngezvesayinzi kuti vakure veyitoita kuti pavanoenda pachikoro chepadera zvienderere mberi kusvika pachikora chepa dera dera.

Vana vechidanho chepashi vaakushandisawo zvivhiti vhiti zvinoenderana nezera ravo zvinenge zveitaura navo ivo veibaya izvo zveivareketera kana kutovhunzana navo, dzidzo yavandudzwa kubva pashi kusvika dera dera.

Tinotenda vanoramba veivandudza dzidzo yemwana wepashi kuti asahamba mumango wakakura aende pachikora chiripasinde vanhu varikukurudzirwa kubeura zvikoro muntaraunda dzavanogara .

Zvidzidzo zvevana vedu zvepashi, zvinofanira kuvandudzwawo, kuti vana vakwanise kufunda vasina kumanikidzirana, vafunde vari vashomani kuitira kuti vakwanise kuzwanana nomudzidzisi wavo.

Zvikora zvedu zvepashi zvovakwa zvakanaka kuitira kuti vana vedu vakwanise wo kuwana dzidzo dzepadera tinokumbira kuti mumabuya mwedu ngamupuwewo muchini yechizvino zvino vana vakwanise kudetsereka.

Vana vanodzidze zvidzidzo zvepashi, azvina kunaka kuti vabve mangwanani kubva muvhuro kusvika chishanu veingoita zvemabhuku, ngavatambewo mimwe mitambo inosimbisa mabhonzo avo.

Muzvikora mwedu tinavo rukumbati runonyorwa kuri kudetsere varairidzi kuti vaise ruziwo rwavo kuvana vavanenge veipusha panguwa yega yega.

Mu zvikora zve pashi pashi varimwo vadzidzisi vano detseredza ku dzidzisa vana vedu kuti nguva yavano pedza zvikora izvi zvinova vakuti ndivo vanozo gara ndaka ngekuti dzidzo indaka ye upenyu.

Zvinodakadza yaampho, kuona vana pevanopedza zvidzidzo zvavo zvepakati-nepakati. Vachizoenda muntharaunda kundoshandisa ruziwo rwevanenge vaona. Kuri zve kutangawo zvawo, zvinovapa mare nekuvapa pundutso.

Tinokurudzirawo kuti vana vave neruzivo nezvavanoda kuzoita kuzvikora zvepadera-dera, uye vambopuwavo nguva yekuende kumafaro, kana vapedza zvidzidzo zvavo zvepashi.

Muzvikora zvedu zvepakati- napakati. Vadzidzi vanodzidziswawo kuemba nekuridza magitare nekutamba, kujaivha izvo zvinozotovapa vamweni vakona ndaramo pevanopedza zvikora izvi.

Zvinodakadza kuona kuti vana vedu pevanopedza fundo yepakati nepakati muzvidzidzo mwavo vanoenda munharaunda mwevanobva munharaunda dzavo vechitozviponera ngekuti vanenge vechishandisa maoko avo.

Muzvikora zvepakati nepakati vana vedu vanodzidziswa zvine unyanzvi kuti kamwe apo. Zviro kwazvo voobva vanondozvishandira veitsvaka ndaramo.

Zvidzidzo zvepakati, zvinotorwa ngemwana wapedza zvidzidzo zvepashi, dzinotombounzirwawo mapurisa, masoja madhokodheya vachivaudza nezvemabasa avo avanoita.

Muzvikora mwedu zvepakati nepakati varairidzi kana kuti vadzidzisi vanoema ema kuratidza nekude kukhombisa kuti hayi vane ruzivo rwavanopakurira kuvana vedu rwakakosha.

Vana vechidanho chepamusoro, vanokwanisawo kumboenda kuzvidanho zvepadera-dera veindoona, nekugadzirira upenyu hwavo kuti vanoda kuzoita mabasa ari.

Muzvikora mwedumwo mweshe ngekuparadzana kwazvo. Vana vechikora kana kuti vadzidzi vanoona nguwa yekukhaba bhora kuripunhura kuri kugwinyisa nyama dzawo nekutodakadzisa madziso.

Muzvikora zvedu vana vane nguwa yekutamba mitambo yepasichigare yakaite semuchongoyo kuri kuvakarakadzisa tsika dzedu nemagarire.

Zvikora zveshe zvinosisira kuva zvine zvipambureki-zvikwangwari zvakanyorwa mazita kuti zvizikanwe kuti ichi chikora chinozwi anani, ichi chinozwi anani, vavhakachi vasarashika.

Vana wedu wanoenda kuzvidzidzo zvepakati zvimweni zvikora vanowabikira chikafu weitogara iyoyo, wane pekuvata asi zvimweni wanongobika chikafu chemasikati vana wodzokera kanyi kwavo.

Zvikoro zvedu zvepakati zvine madziro ekunyorera kuitira kuti vana vaone. Vamwe vana vanokona kudzidza nekuona. Vadzidzisi vanonyora pachidziro, vana vonyorawo mumabhuku avo.

Hurumende yakati vanokwanisa nevane zvikwanisiro zvavo ngavabetsere vavake zvikora zvinga zvepashi kana zvepadera kuti vana vadetsereke pakushamba mimango.

Tinosisa kukurudzira vana vedu kunyanya nyanya majaha mazuwa anawa akapedza chidanho chepasi aachadi kuenda chidanho chepamusoro ngekuti anoti anoda kuenda joni kunodzishandisa azvina wundutso vana ngavaende mberi nedzidzo.

Zvikora zvedu zvino fundisa vana vedu veipa dzidziso ineudzamu teitoda kutozvi bonga hurumente inotendera kuti muntu weshe mwana weshe ngaende kundofunda achiri pazera rekuenda kuchikora

Zvikora zvedu zvepakati nepakati zvinopa rudzidziso rwakakosha kuvana vedu. Tinozvibonga hurumende yeZimbabwe ngekutipa vadzidzisi mukati mwezvikora izvi.

Vana vechikora vanokona kuende kuchikora vane chikwata muzvikwata kuitira kuti vana vasikana vedu vasapinda mungozi yekubhinywa voshaishirwa remangwani ravo.

Tinokurudzirwa yaamho kuti tiendese vana vedu kuzvikora zvepadera-dera, chikonzero vakagara vakaite madikiti mukatai mwemamizi edu avana nechavanounza, nyika inofire mumaoko edu.

Zvikora zvepadera dera hazvichangodi kuendeyo nguva nenguva vari kumabasa vakukwanisawo kutofunda vari kanyi veishandisa zvivhitivhiti veizoendawo kamwe kosangana nemuzvinafundo.

Tinodakara yamu kana mwana achinge akunda zvidzidzo zvake zvepakati oti oenda kuchidzidzo zvederadera, tinozvikudza kuti urikukudza nyika ne dzinza rake.

Zvidzidzo zvepadera-dera zvinogadzira zviro zvemhando yapamusoro, kuti vanodzidza apapo vawane kugara pazvihlayo zvekuti vega vanofarira kudzidza.

Mazuva anaya kuenda kuyunivhesiti pachikora chepadera kungoitwa ngemuntu veshe. Kunyange musharuka arikumhatso unokwanisa kudzidza achishandisa zvivhitivhiti eipote eizoende kunofunda hake.

Zvikoro zvedu zvepadera dera zvovandudzwa pafundo yazvo. Vana muzvinafundo vovandudzikawo ngekuti kwaa ngezvivhitivhiti zvinovapa ruzivo unyari uchiverenga wega.

Zvikora zvedu zvepadera-dera munguwa yavanodzidzisa vana vedu, varairidzi ava vanovapa ruzivo rwakadzama rwunoita kuti nyika yedu ibudirire pavanopetuka munharaunda dzavo.

Vana vedu ngavakurudzirwe kuti kana vave padanto repakati vaite shungu dzekufunda vakwanisewo kuhanira danto rekupeisira repamu soro soro.

Nyika indovakwa nevanyikazi vayo , ndiro donzvo rekuti vana vedu pavanobva kuzvikora zvepadera dera vapinde mu ntaraunda kovandudza magariro evabereki veruzhinji rwenyika yavo.

Zvikora zvedu zvepadera dera, zvinopa vana vedu zivo rwakadzama zvekuti pavanopedza zvidzidzo zvavo, vanoenda mundaraunda nemunyika yeshe pashi rino reshe, kundodetseredza, kuvandutsa nyika dzashe.

Zvinodakadza yaampho kuona vana vedu vari muzvikora zvepamusoro soro vachikona kutodzidzira zvekubika zvinozovapa pundutso apo zvidzidzo zvavo zvichinge zvapera mukati mwentaraunda.

Zvikora zvepaderadera zvinoendwa nevana vanenge vakunda muzvidzidzo zvavo. Zvikora izvozvo ndizvo zvinozopa vana ruzivo rwemabasa avanenge vachida kuzonoita vabva ikoko.

Tinokurudzirwa kuti tive tinivavarira kuva nedzidzo isu pachedu vasharukwa nevana vedu vatinobara tihanire zvidzidzo zvepadera dera tisatya.

Tinokurudzirwa kuti fundo aina zera ngatikurudzirane kunyangwe vatana vakukwanisa kufundawo zvikora zvepadera dera veienda vabva kumishanda kana kuenda pamazororo.

Zvikora zvepadera-dera zvinotombounganawo zveitomboshambadzawo kuti pazvikora pazvo pane zvidzidzo zvakaita sei, uye ukabvepo, mabasa unomaona ere uye pamakhambani api.

Vantu vano kurudzirwa kuti kana vaenda ku zvikoro zvepa dera dera vadzidze ne simba va kwanisewo kuita tsvakurudzo dzavowo dzekuti vazo bveyo vane ruzivo rwepa dera dera.

Zvikora zvedu zvepadera zvino vandudzwawo kuti zvikwanise kutora vana veshe nevano tambudzika kuti vakwanise kuuya kuzopiwa ruzivo vabve vafunda.

Zvikora zvepadera dera zvoshongedzwa wo zvakanaka zvichivandudzwa wo kuva nepano chengeterwa mabhuku ekuti mwana anenge adawo kuno tsvakawo ruzivo anokwanisa kuendemwo owana mabhuku okuverenga.

Zvikora zvedu zvepadera dera zvinodzidzisa vadzidzi mazviri kwazvo kuti pavanobva pachokora apa vanobva vava neruzivo rwawanda rwakadzama runoita kuti nharaunda dzavo dzavanobva dzione kudetseraka.

Vasharukwa vedu kudhaya vaitadza kuenda kuzvikora zvepadera dera nekuti zvanga zviri zvishomani machechi amweni akapindira akavaka zvikora zvepadera dera zvawanda vana ngavaende kofunda.

Tinokurudzirwa kuti tiendesa vana vedu kuzvikora tivashingise vakwanise kuhanira zvikora zvepadera-dera, kuti vanofundiswa mabasa emaoko nemamwe mabasa anode pfungwa.